Doro iro riri mubhodhoro rinotumidzwa zita rekuti Black Label. Rinonwiwa kumabhawa, rinodhaka zvikuru. Izvo zvinoita kuti vanhu vange vachifara, vachikurukura vakatandara zvavo.

Murume akapfeka chikadabura chitema kumusoro akapfeka hembe yeyero ine mitsara mitema . Mutsoka akapfeka shangu dzine ruvara rwepingi nemasokisi machena.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa. Zvinoratidza kuti parutivi pacho pane mashopusi apo panenge pachitengwa zvinhu zvakasiyana zvakaita sezvekumwa nezvekudya izvo zvinoitawo kuti nzvimbo inge ichisimukira.

Motokare ineruvara rwesiriva irikufamba irimugwagwa apa inoratidza kuti yakatakura vanhu inotomedzwa zita rekuti wishi vanhu vanenge vechiita zvemishikashika, Izvinoita kuti vanhu vafambe wozvirinyore.

Mifananidzo inoratidza shangu idzo dzinowanzopfekwa nevanhu vechirume. Dzinopfekwa pazvipfekwa zvinoratidza kutsiga.

Michero nemirivo yakasiyana siyana yakarongedzwa pamusika inosanganisira maranjisi, hanyanisi, matamatisi negirinipepa zvakarongedzwa.

Mudhuri weshopu unotaridza kuti munotengeswa zvinhu zvakasiyana zvakaita senhumbi nezvekudya izvo vanhu vanosangana vachibva nzvimbo dzakasiyana vachiuya kuzotenga vamwe vachiuya kuzotengesa zvakare zvinoita kuti zvinhu zvinge zvichifamba.

Ruzhinji rwevanhu rwunosangana mudhorobha rwuchibva kunzvimbo dzakasiyana. Vanosanganisira vakadzi nevarume kuti vawane zviwanikwa zvakachipa. Uye zve vawane mabasa mukati medhorobha.

Mudhuri unoratidza kuti pakoreji apo vanhu vakuru nevechidiki vanosanganisira vanhukadzi nevanhurume vanosangana ipapo apo pavanenge vachiwana zvidzidzo kuti vange vachikwanisa kuenda kumabasa.

Nharaunda inoratidza kuti vanhu vanenge vari mubishi vachiita zvekutengesa pamusika vachiita mabhindauko akasiyana . Akaita sekutengesa hembe nekutengesa zvirimwa sezvinoita kuti vange vachiwanawo mari vachichengeta mhuri dzavo.

Muti wemuchero unotumidzwa zita rekuti mugwavha. Une mashizha egirinhi, uyo unodyiwa, amwe anoibva akaramba akadaro amwe anoita eyero kana machena izvo zvinoita kuti vanhu vange vachiwanawo zvekudya

Motokari ine ruvara ruchena idzo dzinoshandiswa nevanhu vanenge vane mahofisi epamusoro irikuda kunopakwa kunenge kune dzimwe izvo zvinoita kuti vange vachifambisa nyaya dzavo pachinenguva.

Madomasi ari mubhasikiti resimbi. Ane ruvara rwakasiyana runoti egirinhi, nematatu akacheneruka nerimwe rutsvuku. Kana richinge raibva rinochinja ruvara kuita rutsvuku.

Ruzhinji rwevanhu runosanganisira vanhukadzi nevanhurume. Varipamusika apo pavanenge varimubishi rekutengesa zvirimwa zvakasiyana apo vamwe vanenge vachitengesawo nhumbi dzekupfeka izvo zvinoita kuti vange vachiwana mari.

Bhaibheri iro rine ruvara rwe brown rinoverengwa kuti vanhu kuti vange vachirarama zvakanaka uyezve vange vachidzidza zvavanofana kuramba.

Miti yemhando yakasiyana nematombo ari parutivi izvo zvinoratidza kuti panogarawo mhuka dzakasiyana dzakaita sezvidhambakura nemadzvinyu. Apo huswa hunoita kuti mhuka dzinge dzichikwanisa kurarama.

Dzimba dzizhinji dzakavakwa dziri pedyo nepedyo izvo zvinoratidza dzinogara vanhu vazhjinji, hadzina kukomberedzwa nemidhuri izvo zvinoita vanhu vange vachibatsirana kuronga munharaunda yavanogara.

Mbozhanhare ine ruvara rutema iyo yakadzimika mabhatani ayo ekudzvanya. Inoshandiswa kufonera vanhu varikunzvimbo dzakasiyana vanhu vange vachikurukura nyaya.

Muti wemuruva uyo une mashizha egirinhi izvo zvinoita kuti pamba pange pachiyevedza uyezve mhepo inenge ichifefetera nyuchi zvakare dzinowana zvekugadzirisa huchi hwadzo ipapo.

Ruzhinji ruri mukereke, rwunosanganisira madzimai nevanhurume pavanenge vachishumira mwari wavo kuitira kuti vange vachibatsirika vachikanganirwa, uyezve vanengwe vachikurukura zvakare pachavo vachionesana nezveupenyu.

Misika yakarongwa zvakanaka iyo inosanganisira mazepe nezvimwe zvirimwa zvakasiyana. Vanhu vemunharaunda vanenge vachiuya kuzotenga izvo zvinoita kuti vanhu vange vachiwanawo mari.

Motokari ine ruvara rwebhuruu. Parutivi pacho pakamira mupurisa uyo anozivikanwa nekuchengetedza mitemo mumigwagwa zvinoitawo kuti nyika inge ichifamba ichienda mberi zvakanaka.

Shangu dzine ruvara rwegireyi dzinopenya. Mukati dzine ruvara rwebhurauni. Idzo dzinopfekwa nevanhukadzi. Dzakagadzikwa pamusoro pejira rine makara akasiyana anoti machena nebhuruu.

Motokari zhinji dzirikufamba mumugwagwa dzichenda kumativi akasiyana. Dzimwe dzakapaka murutivi rwemashopu . Vanhu pavanenge vachipinda vachitsvaga zvavanenge vachida, uyezve vamwe vanenge vachienda kunzvimbo dzakasiyana vachino tsvaga kuti vararame.

Miti yemuruva yemhando yakasiyana. Imwe ine mashizha e green imwe ine mashizha e pink. Izvo zvinoita kuti nzvimbo inge ichiyevedza uyezve vanhu vawane kuvarairwa vachiona zvavo nzvimbo yakanaka.

Maruva nemakara akasiyana anoti waiti, yero negirinhi ayo anowanzoita zvokudyarwa achidiridzirwa kuti ange achishongedza pamba kuti pange pakanaka.

Maruva anoyevedza ane ruvara rwakasiyana siyana. Ane ruvara rwepepuru mashizha egirini. Parutivi pacho pane kongireti.

Masofa ane ruvara rutsvuku pamberi pawo pakagadzikwa tebhuru ine ruvara ruchena yakadzikwa pamusoro pechimeti chine ruvara rwekirimu. Mumadziro makaiswa jira rebhuru.

Mudzimai akapfeka siketi refu ine ruvara rweyero nemaruva akasiyana. Kumusoro akapfeka bhachi rine ruvara rwakafanana nesiketi zvakare. Muruoko akabata foni.

Mudhorobha , umo mune midhuri yakaturikidzana ne motokari zhinji izvo zvinoratidza kuti vanhu vakawanda vanenge vachifamba vachiita mabhindauko akasiyana uyezve vamwe vachienda kumabasa , vamwe vachitsvaka zvekutenga.

Bhega iro rinogadzirwa nefurawa koiswa nyama pakati nemadomati izvo zvinoita kuti ringe richinaka, rinovaka muviri zvekare richinwiwa nechinwiwa.

Bota iro rinotumidzwa zita rekuti cerevita. Rinogadzirwa zvemhando yepamusoro, rinozipa zvikuru uye rinovaka miviri. Unotanga wabhoirisa mvura worikanyanisa nemukaka izvo zvinoita kuti ringe richidyika zvakanaka.

Maturuzi akasiyana anosanganidzira badza, bhemba ne banga hombe. Zvinoshandiswa pakutema sora ne mhiti kuti nzimbo inge yakachena.

Kumusika apo panomira mabhazi, apo vanhu pavanouya vachiungana. Vamwe vachitengesa ipapo zvekare nekuti vanhu vakawanda vane vauya kuzokwira mabhazi vanokwanisa kutenga zvinhu zvavo.

Bhazi rine ruvara rwegirini neruchena kumberi kwaro. Iro rinotakura vanhu vazhinji vanenge vachibva kunzvimbo dzakasiyana vachiendazve kunzvimbo dzakasiyana. Zvinoita kuti vange vachifamba nyore murwendo rwavo.

Miti yakadyarwa pedvo nepedyo midiki nemihombe iyo inoita kuti nzvimbo inge yakanaka. Pakati pacho pakaunganidzwa dhaka rine matombo izvo zvinoshandiswa pakuvaka.

Chikafu chemhando yepamusoro chinotumidzwa zita rekuti pitsa. Icho chinobikwa chakasanganiswa zvinhu zvakawanda, izvo zvinovaka muviri zvinoita kuti vanhu vange vachinakirwa.

Miti ine mizera yakasiyana ine ruvara rwegirinhi. Apo midhuri inoratidza kuti pachikoro apo panodzidzirwa nevanhu vakasiyana vanosanganisira vanhurume nevanhukadzi izvo zvinoita kuti vange vachiwedzera zivo yavo.

Vaimbi vari kuimba nziyo dzejerusarema. Vakapfeka nhumbi dzechinyakare izvo zvinoita kuti vanhu vange vachifara vange vachinzwa kusununguka munguva iyoyo.

Shangu dzine kapoindi kumashure dzinotumidzwa zita rokuti gogo. Dzinopfekwa nevanhukadzi . Dzine mabhandi kumashure kwadzo, kazhinji dzinopfekwa nevanhu kana vachienda kumachechi.

Miti ine mashizha egirini iyo yakaita zvedyarwa pasayidhi pemudhuri se zvinoita kuti nzvimbo inge yakanaka. Pane huswa wakachekererwa zvakanaka zvakare unoita kuti vanhu vange vachiwana mweya wekufema wakanaka .

Gonyeti iro rinotakura zvinhu zvizhinji zvakaita semotokari richifamba nzendo dzihombe rinoita kuti zvinhu zvinge zviri nyore basa ringe richifamba nekuchimbidza iro rinotyairwa naana mazvikokota.

Heji iyo yachekererwa zvakanaka nemiti mihombe ine mashizha egirini izvo zvinoita pange pachifura mhepo nekuvhara mhepo zvakare zvinoita kuti midhuri inge yakachengetedzeka.

Miti yemuruva yakatandavara, ineruvara rwegirinhi iyo inoita zvekudiridzirwa. Inoita kuti nzvimbo inge ichiyevedza, vanhu vange vachizorora zvavo vari ipapo vachifema mweya wakanaka, izvi zvinokudzwa.

Huswa hune ruvara rwegirinhi apo pane maruva akatandavara. Izvi zvinoita kuti nzvimbo inge yakanaka uyezve mhepo inenge ichifefetera dzimwe mhuka zvekare dzinowana zvekudya kubva ipapo.

Tsuro dzine ruvara rwuchena idzo nzeve chena idzo dzinochetwa dzinodya mashizha nezvimwe zvirimwa zvakasiyana. Idzo dzinodyiwa vamwe vanodziita zvekuti vadzitengese kuti vachiwana mari.

Disk iro rinoiswa paDVD vanhu vachiona zvinhu zvakasiyana madhirama sezvinoita kuti vange vachivaraidzika vachiona zvavo.

Ruzhinji rwevanhu rwakazara runosanganisira vanhurume nevanhukadzi. Apo vakagara vachikurukura vachionesana nezveupenyu. Parutivi pacho pakapaka dzimotokari izvo zvinoita kuti vange vachibatsirana mukurarama.

Nharaunda inogara vanhu vazhinji ine dzimba hombe dzakavakwa zvakanaka. Apo parutivi pemagedhi avo panorasirwa marara izvo zvinoita kuti pange pakasviba.

Mudhorobha umo munofamba vanhu vazhinji vachiuya kuzoita zvakasiyana. Apo parutivi pane munhu akaronga musika wake unengeuchitengesa zvinwiwa zvizhinji zvinoita kuti vanhu vange vachitonhererwa apo vanenge vane nyota.

Ruzhinji rwavanhu rwunosanganisira vanhurume nevanhukadzi vechikuru nevechidiki vari kufamba. Vanoratidza kuti varikuenda kumahofisi akasiyana kwavanowana rubatsiro uyezve vachidzidza zvidzidzo zvinoita kuti vange vachizokwanisa kunoshanda kumabasa.

Ruzhinji rwevanhu runosanganisira vanhurume nevanhukadzi ruri mumudhuri umo mavanenge vachidzidziswa zvinhu zvakasiyana vachiudzwa shoko rinoita kuti vange vachibatsirika mukati meupenyu hwawo uyezve vanhu mavanosangana vachibatsiranawo zvakare.

Muti wakarakidza kuti waoma unotema oitwa huni izvi zvinoitirwa kuti vanhu vawane zvekushandisa. Parutivi pacho panehuswa huneruvara rwegirinhi izvi zvinoitira kuti dzimwe mhukawo dzinge dzichiwanawo zvekudya zvakaita semombe.

Nzvimbo inogara vanhu. Apo inoratidza kuti kwanga kumbori kudongo. Asi vanhu vakatanga kugarako. Izvo zvinoonekwa nemiti mizhinji izvo zvinoita kuti vabatsirane vachionerana.

Zvisero zvakagadzirwa zvemhando yepamusoro izvo zvinoshandiswa nevanhu vanoita zvechinyakare uyezve pavanenge vachida kupepeta zvinhu zvakaita senzungu ndozvavanoshandisa.

Shangu mbiri dzine ruvara rwakasiyana runoti ruchena ,girinhi nemukati muchena zvakare. Dzakagadzikwa pamusoro pemataera eburauni. Dzinopfekwa nevanhukadzi kana vanhurume.

Miti ine mizera yakasiyana iyo inodyarwa parutivi pemba kuti inge ichivhara mhepo uyezve inoita kuti pange pachifefetera. dzimwe mhuka dzakare ndinowana pekugara dzakaita seshiri.

Makore ane ruvara rwebhuruu zvinoratidza kuti kunoda kunaya zvinoita kuti nzvimbo inge ichiwana mvura uyezve miti inenge ichikura mhukawo dzinenge dzichiwana mvura yokumwa.

Miti ine mashizha neruwara rwe girini. Ine huswa huri kuratidza kuti hwakuoma nenhau yekushaya mvura. Izvo zvinoita kutio dzimwe mhuka dzinge dzichiwanao zvokudya uyezve nepekugara. Izvi zvinoitao kuti nzvimbo inge yakanaka.

Imba hombe yakavakwa zvakanaka yakaita zveku purasitwa nesimende muzasi macho yakapendwa nerutsvuku ine dho nemahwindo zvekare izvo zvinoita kuti vanhu vagare vaka chengetedzeka.

Mudhuri unoratidza kuti ndewe chechi apo wakaiswa mufananidzo womuchinjikwa pamusoro pawo izvo zvinoita kuti vanhu vaende vachinoshumira uyezve vachionesana matambudziko.

Veruzhinji vanosanga pachitoro apo panotengeswa zvokudya nezvokunwa izvo zvinoita kuti miviri yavo inge ichivakika ende vange vachifarawo panguva yavo.

Madomasi aneruvara rutsvuku akarimwa zvemhando yepamusoro uye nemagaka izvo zvinodyiwa zviri zvimbishi kana zvakabikwa.

Sadza rizhinji ririmundiro rakabikwa nehupfu huchena. Parutivi pacho pane nyama yakabikwao zvemhando yepamusoro. Izvi zvinoita kuti vanhu vange vachigutao. Mwiri yavo ichigara yakagwinya zvakare.

Chechi yakavakwa nemhando iripamusiri nezvitinha zvitsvuku. Apo vanhu pavanosangana vachishumira Mwari. Sezvinoita kuti vanhu vange vachibatsirana muraramo yavo, vachibatsirana munezvekuita.

Miti yemhando yakasiyana inosanganisira mihombe nemidiki ine mashizha egirinhi uyezve pane huswa hudiki zvakare hunoita kutiwo mhuka dzive dzinodya sora nemashizha dziwane zvokudya uyezve nzvimbo inowana mhepo kuti inge ichifefetera.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa dzichienda kunzvimbo dzakasiyana izvi zvinoitawo kuti mabhizimisi ange achifamba zvinhu zvichienderera mberi parutivi pacho pane miti yakakomberedza nzira zvinoita kuti pange pachiyewedza

Ruzhinji rwevanhu rwuri kufamba rwuri mudhorobha. Izvo zvinoratidza kuti vari kuenda kumahofisi, uko kwavanenge vachibatsirwa zvinhu zvakasiyana izvo zvinoita kuti nyika ifambe ichienda mberi.

Vanhu vazhinji vanosanganisira vanhurume nevanhukadzi varikufamba mudhorobha umo munoitwa zvizhinji. Apo parutivi pane vakaisa musika wavo vachitengesa zvinhu zvakaita sezvokumwira neeyatayimu.

Miti yemhando yakasiyana ine mashizha egirini iyo inoratidza kuti nzvimbo ine kasango uye zvinoita kuti dzimwe mhuri dzinge dzichiwanawo pekugara uye zvinoraramisa ipapo.

Miti yemizera yakasiyana yemhando yakasiyana zvakare ine ruvara rutsvuku imwe ine ruvara rwegirini ko imwe inoratidza kuti yaoma, vanhu ndoyavanotema vachiita huni.

Marara. Uko kunorasirwa zvinhu zvinenge zvapera basa navanhu izvo zvinoita kuti vanhuzvakare vazprwara kana kuchinge kwazara nhunzi zvokonzeresa zvirwere zvakaita sanakorera.

Mukomana akapfeka zvinhu zvine ruvara rutema kubva kumusoro kusvika kuzasi achienda kuchikoro. Pane vari kudzidza zvidzidzo zvasiyana zvinozoita kuti vange kwanisa kuzonoshanda mumakambani vachiita mabasa.

Mbada ine ruvara rwakasiyana runoti bhurawuni, rutema nerutsvuku. Yakabata katsvana katsvuku kane madodzi machena muviri wako wose.

Muti wemuheji uyo une ruvara rwegirini usina mashizha hune minzwa inobaya izvo zvinoita kuti pamba pange pakayevedzeka wakaiswa pasaidhi pemudhuri wemba pamberi pegedhi ritsvuku.

Mufananidzo uyu unoratidza vatambi venhabvu uyo mutambi wenhabvu akapfeka zvitsvuku ari kumhanya nebhora achiteverwa nemutambi akapfeka zvichena.

Madzimai akagara mukereke apo vachitererera mumwe mudzimai achivapatidzira shoko, izvi zvinoita kuti vange vachidzidzisana nezveraramo, izvi zvinoita kuti vange vachirama zvakanaka munharaunda.

Motokari diki ineruvara rwesirivha inotumidzwa zita rekuti kuti hwonda fiti. Iyo inotakurawo vanhu vashoma. Inoita kutii rwendo rwunge rwurinyore uyezve inochengetedza mafuta.

Madzimai nevanhu rume apo pavanosangana vachiratidzana zvishandwa zvemagetsi mushandiro a zvinenge zvichiita. Izvi zvinoita kuti vanhu vange vachisheya ruzivo rwavanenge vainaro.

Mureza kubva kumusoro tichidzika. Une ruvara rwebhuruu uchiteverwa neruvara ruchena kuchiuya rwekirimu kuchipedzisira ruvara rweyero. Pakati pane mutsara unobva kumusoro uchidzika mutsvuku.

Vanhu vechirume vari kufamba vari murutivi memudhuri wakareba izvo zvinoratidza kuti mudhorobha, apo vanhu vazhinji vanenge vakapaka motokari dzavo vari mumushando vachiita mabasa avo.

Ruzhinji rwavanhu vakasangana vanhurume nevanhukadzi varikufamba vachienda nzvimbo dzakasiyana uyezve zvinotaridza kuti pamusika apo vanhu pavanenge vachitengesa nhumbi dzavo nezvirimwa zvakasiyana zvinoitawo kuti vawane mari.

Mudzimai akabata muchina wekuweredhesa simbi zvinoita kuti simbi dzibatane zvino unoshandisa magetsi.

Murume akapfeka chikadabura akatarisa panharembozha yake. Apa pane muchairi ari mumotokari yake. Izvi zvinoratidza kuti inzvimbo inosangana vanhu vakawanda vachibva nzvimbo dzakasiyana.

Miti mizhinji iyo yemhando yakasiyana ine mashizha e girini mamwe anoratidza kuti yaoma nenhau nekushaya mvura. Pasi pane huswa hune ruwara rwe girini ne bhurauni izvo zvinoitao kuti mhuka dzinge dzichiwana zvekudyao ne pekugara.

Muti wemiruva unodzvarwa mubepa iro rinoita kuti unyoro hunge hwakachengetedzeka uyezve rinoiswa manyowa izvi zvinoita kuti unge uchikura zvakanaka uyezve unoita kuti pamba pange pachiyevedza.

Munhu rume arimukirasi, umumunematebhuru nemasheya mavanenge vachifundira zvidzidzo zvakasiya izvozvinoita kuti vavevachiwedzere ruzivo rwavo.

Uyu mufananidzo unoratidza munhukadzi. Akapfeka ruvara rwemhumbi dzakasiyana siyana. Dzine ruvara rweyero, rweginhi, rwebhurawuni.

Tsoko ineruvara rwegireyi nepameso patema iyo inogara musango zvinoita kuti munge muchinakidza vanhu vachinge vauya vanobva kunyika dzakasiyana vange vachinakirwa nekuona.

Pamashopusi apo panoitwa zvekugadzirwa mapuranga apo vanhu pavanouya vachitenga vachibva kunzvimbo dzakasiyana uyezve vamwe vanoshandirapo sezvinoita kuti vanhu vange vachiwana zvinhu zvekuvakisa . Ndipo pavanosangana vachichinjana vamwe vachipiwa mari vamwe vachiwana zvokushandisa.

Machira aneruvara rwakasiyana ,nema bhegi ezvuma zvineruvara rwakasiyana zvekare, izvo zvinoshandiswa nevanhu vanenge vachiita zvemudzimu zvinoita kuti mashavi avo ave achifara.

Madzimai ayo arikutengesa pamusika zvazvinoitirwa kuti vange vachiwana mari. Pane zvinhu zvakaita semazepe nezvinwiwa izvi zvinomwiwa kana kuchipisa. Uyezve vanowanawo kuraramisa mhuri dzavo.

Ruzhinji rwevanhu rurikusangana pamahofisi epachikoro apo pavanenge vachidzidza zvidzidzo zvakasiyana zvechikoro izvo zvinoita kuti pavanozoenda kumabasa vange vari nyanzvi mumabasa avo avanenge vachiita.

Miti mizhinji yemiruva yakasiyana ine mashizha egirini neruvara rwepingi zvekare. Apo vanhu vanoyevedzwa nekumaona uyezve vanowana mumvuri zvekare.

Ruzhinji rwevanhu apo parinosangana panenge panoita zvekugadzirwa ma tayi emotokari. Vanhu vanobva nzvimbo dzakasiyana vanouya ipapo kuti vange vachibatsirika uyezve vanounganidzira kuti vange vachionawo mari.

Mahofisi apo vanhu vanosangana vachibva kunzvimbo dzakasiyana, vachidzidzawo zvekare nezveraramo, vachibatsirana kuti basa roitwa sei, izvo zvinoita kuti nyika inge ichisimukira ichienda mberi.

Tebho iyo yakagadzirwa nepuranga rakaratidza kuti rakasimba. Zvinoita kuti ringe richigara. Murutivi macho mune masofa ayo aneruvara rwe bhurauni zvekare anogadzirwa nema sitafu nemapuranga zvekare.

Mukomana akapfeka chikadabura chitema chakanyorwa neruvara rweorenji. Murutsoka akapfeka mapushi ane maburi ane ruvara rwakasiyana runoti bhuru nepepuru.

Mamaka ane ruvara rwakasiyana runoti bhuruu rutsvuku girinini erutema . Anoshandiswa pakunyora machati nepakudhurowa zvakasiyana-siyana zvinoita kuti zvinhu zvinge zvichioneka.

Dzimba dzakavakwa dzemhando yapamusoro dzakapurasitwa nesamende. Izvo zvinoita kuti dzinge dzakasimba. Pamusoro dzakaturikidzwa maasibhesitosi ekuti dzinge dzichichengetedzeka. Izvi zvinoita kuti inge iri imba yemhando yepamusoro.

Miti yemhando yakasiyana. Inosanganisira heji ine mashizha egirini uye ine mashizha aka fedha ari e girinhi, zvekare inoita zvekudiridzirwa pamba inoita kuti pamba pange pachinge pakanaka pachiyevedza kuona.

Chikafu chakabikwa zvemhando yapamusoro chinosanganisira mupunga nenyama yakasanganiswa namadomasi izvo zvinoita kuti zvinge zvichizipa uyezve zvinovaka muviri.

Mudzimai akagara parutivi pomugwagwa apo achitengesa michero yakasiyana yakaita sematufu nemagwavha, izvo zvinoita kuti ange achiwanawo mari panodarika vanhu vakawanda vanotenga.

Miti inemizera rakasiyana apo inemashizha egirinhi ekuti vanhu vanenge vachiwanawo mumvuri vamwe vanoshanda mumahofisi vange vachifema mweya yakanaka. Uyezve inoitawo kuti nzvimbo inge ichinaya mvura.

Mureza une ruvara rwegirinhi yakasvibira kose. Pakati pawo pane denderedzwa ritsvuku. Izvo zvinoratidza kuti kara imwe ine zvainoreva panyika iyoyo.

Vanhu vazhinji varikufamba vanosanganisira vanhukadzi nevanhurume vachibva mudzimba dzavo vachienda kunzvimbo dzakasiyana izvo zvinoratidza kuti kungava kuri kudhorobha kana kuimwe nzvimbo.

Vatsigiri vemutambo vakagara munhandare pazvigaro avo vanenge vachisapota zvikwata zvakasiyana, vanenge vachihwinha vanenge vachiratidza kufara vanenge vachidyiwa vanenge vachiratidza kusuwa.

Wadhiropu iyo yakagadzirwa zvemhando yepamusoro nemapuranga nemasimbi zvakare uye inoita kuti nhumbi dzigare dzakachengeteka uyezve dzisarumwe nemakonzo. Rakaiswa girazi pamberi kuti munhu ange achizviona kana achinge achisimira nhumbi dzake.

Muruva wemhando yakasiyana uyo unoita zvekudzvarwa pamba. Uyezve kudiridzirwa. Izvo zvinoitawo kuti nzvimbo inge yakanaka. Ive ne mhepo inofefetera. Izvo zvinoita kuti vanhu vange vachifema mhepo yakanaka.

Maruva emhando yakasiyana ayo anoratidza kuti avakuoma nenhau yakushaya mvura izvo zvinoita kuti ange achifa. Parutivi pacho pane miti mihombe ine mashizha egirini inoratidza kuti inopa vanhu mumvuri.

Motokari dzirikufamba dzirimumugwagwa dzienda nzvimbo dzakasiyana. Gonyeti ratakura tengi mumashure richiratidza kuti rine mafuta anoita kuti mota dzinge dzichifamba zvakanaka zvekare. Mberi kwacho kunebhazi rinotakura vanhu.

Mudhuri wakavakwa zvakanaka apo une mucherechedzo wehuku apo panozivikanwa nekuti panenge pachiita zvekutengeswa zvekubikwa zvemhando yepamusoro zvakaita senyama yehuku.

Gonyeti rine ruvara rwegirini, iro rinotumidzwa zita rekuti tipa rinotakura ivhu nezvimwe zvakasiyana. Izvo zvinoiita kuti basa ripfuurire mberi zvikuru kwazvo kune avo vanenge vachiita zvekuvaka.

Maturusi akasiyana siyana anoti foku, hara, badza, bhidha ayo anoshandiswa mugadheni kana muunda pakutimba nepakubvisa marara.

Ma iye podzi ayo anoshandiswa kunzwisa mimanzi kana zvakasiyanasiyana wakakonekita pa foni ushishandisa burututi.

Ruzhinji rwevanhu rakaronga musika. Parutivi pedzimba dzavo. Izvo Zvinoita kuti vanhu pavanenge vachidarika pamugwagwa vange vachionawo mari yekuti vange vachikwanisa kuraramisa mhuri dzavo.

Maturusi akasiyana anosanganisira mabhurashu, faera, hakiso, pinjisi. Anoshandiswa kuita mabasa akasiyana anosanganisira kuvaka kana kukanika.

Ruzhinji rwavanhu runosanganisira varume nevanhukadzi varikufamba mudhorobha apa vari muvheranda remashopusi akasiyana. Zvinoita kuti vanhu vange vawane zvavanenge vachitsvaga vamwe vachitsvagawo mabasa.

Mudhuri muhombe uyo wakanyorwa zita re kuti TV Sales , umo muno tengeswa zvinhu zvakasiyana zvemumba. Parutivi pane motokari dzirikufamba ndidzo dzinenge dziine vanhu varikupinda mudhorobha.

Motokari dzakasiyana dzirikufamba dzichibva mudhorobha dzimwe dzichipinda mudhorobha izvo zvinoratidza kuti vanhu vanenge vachindotsvaga zvinhu zvakasiyana uye kuti vange vachibatsirika nemhuri dzavo.

Mudhorobha umo vanhu vakasiyana mavanosangana vamwe chitsvaga mabasa vamwe vachitsvaga zvinovararamisa. Vhuranda reshopu mune vakaronga musika wavo vachitengesa.

Mudhuri wakakomberedza dzimba uyo wakavakwa zvakanaka zvemhando yepamusoro ukapendwa neruvara ruchena neruvara rutsvuku zvakare izvo zvinoita kuti pange pachiyevedza kuona.

Shangu mbiri dzine ruvara ruchena dzakasunungurwa tambo dzakagara pamataira dzinopfekwa nevanhukadzi kana vanhurume kana vachinge vachinotamba mitambo yakaita sekumhanya.

Varairidzi vakagara patebhuru apo vakatarisana nevanhu vavari kufundisa. Zvinoratidza kuti ndivana mazvikokota vanenge vachiziva zvose vachiudza vanhu zvokuita.

Masitirobheri ayo aneruvara rutsvuku izvi zvinoita kuti zvinozipa zvikuru zvinoita kuti vanhu vange vachinakirwa. Uyezve zvinoshandiswa pakugadzira zvinwiwa zvakasiyana.

Madzimai nevanhu rume varikufamba varimuvaranda remushop munoratidza kuti mudhorobha, vanhu pavange vachiyenda kwamakasiyana vashisvaka mabasa nezvekuita zvakasiyana.

Shiri yebhuruwu irikubhururuka. Ineruvara rwutsvuku pamuromo. Nemapapiro machena, nebesu rinemakara.

Mudhuri wemba yakavakwa zvakanaka neruvara ruchena madziro makanamidzirwa mupikitya wemiti iyo nemifananidzo unoratidza kuti pane munhu ariparutivi wawo.

Mudhorobha umo mune mashopu apo vanhu pavanenge vachifamba. Vachiita zvasiyana vamwe vachitenga vamwe vachitengesa, izvo zvinoita kuti vange vachiwanawo zvinoraramisa mhuri yavo uyezve nyika inge ichifambira ichienda mberi.

Turusi bhokisi iyo ine zvipanera zvemizera yakasiyana zvesirivha. Nema arani kiyi izvo zvinoshandiswa pakugadzira motokari neimwe michina yakasiyana.

Mikisa iyo inoshandiswa pakuridza mimhanzi nemaDJ uyezve mumachechi zvakare inoshandiswa. Inoita kuti mimhanzi inge ichiburitsa ruzha rwakanaka.

Vatambi veragibhi vakamira vachiona mumwe mutambi achikanda bhora mumambure. Varimunhandare iyo inepasi pakapendewa.

Wadhiropu iyo ine ruvara rwebhurauni. Iyo inoita kuti mbatya dzinge dzichigare dzakachengetedzeka kubva kumakonzo nemapete. Izvi ndizvo zvinoitawo kuti kana munhu achinge apedza kugeza anozvitarisa mugirazi achipfeka nhumbi dzake.

Imba yakavakwa zvemhando yepamusiro nezvitinha zvitsvuku. Kumusoro yaka plastwa yobva yapendwa neruvara rwegirei izvo zvinoita kuti inge yakanaka uyezve inge ichichengetedzwa kubva kumujuru.

Mureza wenyika wakasimudzwa. Une ruvara rwebhuruu kuruboshwe kuchiteverwa ruchena pakati kuchiteverwa rutsvuku parudyi. Izvo zvinoratidza kuti ruvara rumwe nerumwe rune zvarunoreva. Ruchena runomirira runyararo.

Murume akapfeka African atire ine makara akasiyana anoti pepuru ine girinhi akapfeka shangu dzitema kuzasi.

Mupunga uneruvara ruchena wakasanganiswa nezvidobi zvakaita semazai nemadomasi, izvo zvinoita kuti vanhu vange vachizipirwa vachiguta, zvinovakawo muviri zvekare

Mudhuri wakaturukidzana unoratidza kuti une makamuri akawanda. Apa vanhu vanenge vachiuya vachiita zvakasiyana Imomu. Zvinozoita kuti ruzhinji parinouya rinowana rubatsiro rwavo ipo pamudhuri iwowo.

Muti wakatandavara une mashizha egirinhi apo unoita zvokudyarwa pamba kana mumunda izvo zvinoita kuti pange pachiyevedza uyezve vamwe vanoita bhizimusi vozotengesa kune vamwe.

Shiri ine ruvara rutema nemusoro mutsuku yakamhara pauswa izvi zvinoita kuti inge ichikwanisa kuwanawo zvekukuvakisa matendere . Vamwe vanoita zvekuidya nyama vamwe vanoita zvekudzichengetedza kuti izenge ichiyevedza.

Zvivezwa izvo zvinogadzirwa nemiti yakasiyana siyana. Zvinotsepetedzwa neavo nyanzvi pakuveza izvo zvinoshandiswa pane zvakasiyana pakuchengetera zvinhu mumba nekutengesa zvekare

Miti yemizera yakasiyana. Yakadyarwa parutivi pemudhuri iyo inoita zvekudiridzirwa. Ine mashizha egirinhi zvinoratidza kuti irikuwana unyoro hwakakwana izvo zvinoitawo kuti nzvimbo inge ichifefetera ine mhepo yakanaka.

Ruzhinji rwevanhu ruri kufamba ruri mu dhorobha. Parutivi pane musika nevanhu vazhinji vanenge vachitengesa zvakaita sezvinwiwa nezvipfekwa zvekare zvinoita kuti vawane mari. Zvinoita kuti vakwanise kuchengeta mhuri dzavo.

Machipusi akabikwa zvemhando yepamusoro nebhega rinemadomasi akachekererwa zvakanaka. Zvinodyiwa zvinoita kuti munhu ange achigwinya pamuviri wake.

Vana vechidiki vakagara vakasimira zvikabudura chete. Kumusoro kusina kusimira hembe. Vakagara nevabereki wavo izvo zvinoratidza kuti vakatandara vachiudza vana vavo ngano.

Chirimwa chine mashizha egirini izvo zvinoratidza kuti chinosakurirwa kuti chinge chichikura zvakanaka uyezve kana chakura chokohwiwa chinoratidza kuti iderere rinobikwa iro rinozipa riinovaka muviri zvakare.

Miti mirefu ine mashizha ane ruvara rwegirini. Iyo inoita kuti nzvimbo inge ichiyevedza kuona uyezve pave nemhepo inenge ichifefetera. Inoita kuti nzvimbo inge ichinaya mvura zvekare.

Maturusi akasiyana anosanganisira demo, hakiso, tape measure ne faera izvo zvino shandiswa pane ma carpenter pakuveza zvivezwa.

Shiri ineruvaro rweyero padumbu payo nerutema zvakare. Inogara musango. Vamwe vanoivhima kuti vadye nyama uyezve dzinochengetedzwa kuti panozouya vashanyi vange vachionawo.

Imbwa mbiri dzine ruvara rutema dzakadamburwa muswe, dzinoratidza kuti dzine hasha dzinoruma dzinochengetedza pamba, uyezve vamwe vanodzishandisa pakuvhima kuti vange vachibatawo mhuka dzakaita setsuro nemhembwe.

Miti iyo yakadyarwa yakabatana ine ruvara rwegirinhi pamashizha payo asi pane mashizha akadonha ayo akaoma anozoita manyowa izvo zvinoita kuti muti ukure zvakanaka.

Dhorobha apo vanhu pavanosangana vachiita zvakasiyana. Vamwe vachidzidza, vamwe vachiinda kumabasa vamwe vachiinda kunohodha izvi zvinoita kuti nyika inge ichifambirira ichienda mberi uye vachibatsirana nezvekuita.

Mango dzakawanda dzineruvara rweyero dziripamusoro peshizha regirinhi. Idzo dzinodyiwa makanda adzo nezvirimukati, mhodzi inoraswa, dzinonaka zvikuru.

Madomasi ayo anodyarwa mumunda kana mugadheni achiri egirinhi, aibva anoita matsvuku ayo anotengeswa kumusika uyezve obikwa mupoto.

Muti mupfupi uyo unoratidza kuti muchero unotumidzwa zita rekuti mumango. Unobereka kana uchinge wakura uyo unodiridzirwa uyezve unogarawo shiri dzakasiyana.

Muti wakaona unemashizha anezvimapazi zvakaita bhurawuni pasi pane mashizha akaoma nesora regirini parutivi pane mudhuri uneruvara ruchena.

Marimba aya anoshandiswa pakugadzira mumhanzi. Anoridzwa mumachechi kana kwakasiyana siyana kunoita zvemafaro. Parutivi pacho pane chinoshandiswa kuchajisa marimba acho ange ane moto nechekuimbisa.